Gametsi gamanji galange uri inyanza nga khundulo khwe inyanza ilyio khabaale khakhenyukha naabi mungazi nga gameetsi agekhupakho nago genyukha mungagi gamala gakhosile busa amala khukhabaale akho umundu wemikhilekho mudwela.

Kametsi kamanji naabi ni a'nze abonekhane nga amalile ne khumetsi khulikho bandu bataru nga mutwela wasutile kumukhono mungaki kumulala wa'ambile khaloobo babandi bemile busa balolelele a'asi

Mulu chinji nga mulu chinji mulimo kimisaala kimileyi nabi ni kametsi kamamo kabiramo mulibale nga kasuna busa, isi kasuna atukha busa nga lufumbi ela kametsi kano katima

I'nyaanza nga ili ni kametsi kamangi, khu nyaanza iliwo bunywinywi buli mu colour i imali kha bupamburukhakho. Khundulo bayombekhakho libaale nga umundu mutwela umuzungu wemile khu libaale walolelele mu nyanza.

Babana bataru bekhale ano nga mutwela wakonele a'asi walolelele mungaki ukundi wetilile kamakhono ke nyuma, ukundi wabowele shitambala khumurwe shimali nga wetilile kumukhono khulusaya

Babaana be i'somelo nga bakwarire uniform byangaki biwanga, byamwalo by kaki nga umusinde ni umukhaana, umusinde wamemile i'bag khu kongo khakenda, umukhaana khasindikha i'gari.

Inyanza inga inyanza khunduro khwayo khulikho gumuyekhe nga bandu bagali buusa bemile khunduro bandi benjile mumetsi bemikhilemo ni gimisaala gyabonekhane nga gimilobo kha khagakho khuloba tsingeni.